Bͻle ŋmeԑbo zie la ka bas u bompeԑle, ka bons4gelͻ yԑ ŋmaa ŋmaa a nimitͻͻre. ka seԑ kurisͻgelͻ a eŋ nͻͻte tԑԑtԑԑ, ka kaŋa eŋ sͻͻse dõͻre ka ba yԑ zoro. Ka kaŋa eŋ nͻͻte zeere.

Dɔɔ ane bibiiri la lantaa, ka adɔɔ dɔɔ gyoŋgyoliŋgyo ka a bibiiri ine are dendeŋe, ka ba mine zeŋ teŋɛ. Ka a dɔɔ erɛ sola paanɛl ka a bie kaŋa pɛgele a sola paanɛl a gi dumo.

Noba bayi la, ka kaŋa are dendeŋ ka kaŋa dͻͻ gyoŋgyoŋliŋgyo ka ba vͻgele kpwoopeԑle ka kaŋa eŋ nimikyaane. Ka ba are a erԑ a kuree. Ka kaŋa su kpare dõͻre.

Lɔɛ la a yɔ are are ka mine yɔ di di vũũ ka deri mine yɔ lele, ka noba yɔ are are a sokoɔraa zu ka lɔzeɛ a zoro. Ka noba waa yaga lɛ a sokoɔraa zuŋ. Ka vũũ a uuro.

Daga la biŋ ka noba yaga ŋmaa gyil. Ka ba mine su kpar sɔglɔ, ka ba mine hɔɔl kpawoore, kaa kpawoore e sɔglɔ, kaa dɔɔ kaŋa gbi dumo a pɔge kaŋa. Ka ba zaa eŋ nɔɔte sɔgelɔ. Ka ba mine meŋ su kparre tɛɛtɛɛ.

pɔge la zeŋ dakogi zu, a leŋ zutalaa, a su kparoŋ ka o taa peɛle a ne suuni a seɛ wagyɛ, ka korepooti ane saala biŋ o nimitɔɔreŋ ka selba a dogele, ka tere a lare.